Aawambo oyasimaneka uudhano wopa muthigululwakalo, mono hayadhana yazala iikutu yopamuthigululwakalo ngaashi oondhelela omapaya moombunda niimona moombunda nomagala.

Efuta olyo limwe ndyono ha li kala li na omeya taga fuluka. Omeya ngono ga shitwa ge na omwenyo, ngono aantu oyendji ye hole oku ka tala nkene omeya geli , oha ku kala ku na noodhila ndhono tadhi tuka kombanda yomeya.

Mongaashingeyi aantu oye hole omeya ga yela, ohaya tula mo oonete ndhono hadhi dhindi omeya. Iiyagaya ohayi kala kombanda go omeya taga kala ga yela. Ohaye ga longitha pamikalo odhindji.

Aatalelipo oyendji ngele yeya moshilongo shetu ohaya londo kombanda yoondundu hono haya katala nkene oondundu dhili noha ya thanekelwapo omathano gawo sho ya londa kombanda yoondundu opo ya wape okukega tala.

Olundji ngele aantu mba yakuna iihape yawo oyakoko oha yeyi kutha ko eta yeyi opaleke nawa opo yawape yekeyi landithe po yamone mo oshimaliwa shawo natango.

Mo Namibia omuna ehala ndyoka lyina iinamwenyo hali ithanwa Etosha. Mono hamu adhika iinamwenyo yomaludhi ngaashi ongolo. Ongolo oshinamwenyo shina oondjila oonduudhe noontokele.

Oohi ondhidji oha dhi tekulwa ano momeya giikolekelwa hadhi ningilwa uundama wawo uushona e tadhi tulwamo opo dhi wape okukoka yo yeke dhi landithe ngele dha koko.

Oohi dhimwe dhi hadhi tekulwa ohadhi kala momeya gayela hadhi kala dhomaludhi dhimwe ohadhi kala ooshunga dhimwe ohadhi kala oonduudhe. Oohi dhika oombwanawa lela aantu ohayedhi landitha opo yakale yedhina momagumbo nandookuli.

Ondundu oshinima shimwe oshiwanawa nosha shitwa eshito limwe ewanawa. Ohashi monika oshinene sho oshile, hashi kala shamena oomwiidhi nomiti omishona. Koondundu ihaku kala aantu naana oshoka okwanika oshiponga.

Aantu ohaya tonatele iimeno yawo uuna ye yi kuna. Ohaye yi kunu miikunino, mono hayi kala yaziza nawa, nohayi kala tayi silwa oshimpwiyu. Tayi tulwa omeya, yo tayi tulwa omiti, opo yaalike kuupuka.

Iimeno oyindji oha yi dhengelelwa omatala opo kaa yi pye omutenya nenge kaa yi mone oonte dhetango, ndhono ta dhi vulu oku dhipagapo iimeno nde ta yi si.

Aantu ngele ta ya tekula oohi dhawo muundama mbono haya ningi yoyene oha yatulamo omeye ta ga ziilile mominino, ha ya tulamo omeya ga kale ogendji opo oohi dhaa hase.

Onkoshi oshinamwenyo shimwe kaashihole okukaliwa popepi nasho oshoka osha nika oshiponga. Ngele oweshi geyitha otashi ku monitha oshiponga ngweye to vulu nokukanitha nomwenyo goye.

Omagumbo gamwe ogena oondunda oombwanawa, moka hamu kala muna okatafula keli kekuma katentekwa iinima nesipili lyatulwa kekuma, omuntu oteya eta kutumba kokapundi komeho yo katafula etiitalele mesipili omanga osikopa oyokuntenteka iinima.

Eshito lyatate Kalunga olyo limwe ewanawa , mono hamu monika oondundu ,hadhi kala dhatya nuumwiidhi , ndhono hadhi monika ngele omuntu eli kokule , tedhi mono dhafa dhatsima.

Iimeno yimwe mbi hayi kala unene moondundu ohayi monika nawa. Yo ihayi monika pomahala ogendji. Ohayi monika ike kombanda yoondundu nenge pomahala mpono hapu kala oondundu.

MEtosha o moNamibia hamu adhika iinamwenyo oyindji mbyono hayi kala yi li pamaludhi ogendji. Iinamwenyo mbyono hayi kala tayi tondoka yo otayi ningi ontsi, iinamwenyo yoondhila, iinamwenyo mbyoka yaale yi fe oondoongi, ihe kayi shi oondoongi.

Ondjamba oshinamwenyo shimwe oshinene, sha shitwa oshinene shina omakutsi omanene. Sho oshina omakondo omanene, no ngele owa adha sha lyata nande oompono oto mono kutya mpano opwa lyatwa kondjamba.

Aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa dhawo. Hayedhi tekula nokudhipa iikulya nokudhipa omiti. Opo dhiwape okukala dhina uukolele yo yekedhi landithe ngele dhakoko.

Uudhila owundji ohawu tuka mombanda nohawu ya wu kale wa londa kiiti, mbyono hayi kala yi li pooha dhomeya. Mpono hawu yi wu kanwe mo momeya wu wape okutuka nawa, wu shune mombanda.

Omahangu ngele gakukuta aantu ohaya yi momapya yekega teyemo. Ohaye ge enditha ano miiyaha mono hayega fala komalupale . Ohashi kala oshipu oshoka ohaga pakelwa mo owala, ngoye totutu wuga fale kolupale.

Aatiligane oyendji oha ya talele po oshilongo shetu sha Namibia. Oha ya ende noohauto dhawo ndhoka hadhi kala dha tulwa uutala moka muna iipundi oyindji, yo ta ya ende tate tala nkene omahala ge li.

Oonduli ohadhi kala mEtosha mono muna iinamwenyo iikwawo. Onduli oshinamwenyo shimwe shina othingo onde, shina omagulu omale. Ohashi li omafo komiti, uuna shasa ondjala.

Aawambo oya simaneka iinamwenyo unene tuu oongombe. Oongombe odho dhimwe dhoka dha simanekwa kAawambo nayi, ohadhi kala dha tulwa uupapa komakutsi opo ya kale ye dhi koneka.

Aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa dhawo dhono hadhi ya pe iinima oyindji, hadhi yape oshimaliwa uuna taye dhi landitha nenge omayi, yo ya wape okumona mo natango oondjuhwa oonkwawo.

Mongaashingeyi aantu iha ya longithawe oongombe opo ya pulule omapya oha ya longitha omambakumbaku ngono ha geendelele okupulula haga longo ashike nande ooowili mbali ndele ehala oha li kala enene ndi lya pululwa.

Onkoshi oshinamwenyo shimwe sha nika oshiponga, sho ihashi ka li wa nasho popepi. Ito kala pamwe nasho oshoka ota shi ku monitha oshiponga. Oonkoshi ohadhi kala dhi ikalekelwa niinamwenyo iikwawo mEtosha, mono ihaayi kala unene mumwe naantu.

Aantu ngele iimeno yawo ya koko oha ye yi landitha po. Ohaye yi landitha po kaalandi mbono ye hole iimeno. Aalandi ohaya fala iimaliwa yo ya pewa iimeno yawo ya fale komagumbo.

Oohi ndhi dhi li momeya ohadhi tulilwa mo iikulya mbyono hadhi li dho dhi koke. Ohadhi kala dha gongala pombinga yimwe mpono hadhi umbililwa po uukulya uushona, e tadhi li.

Iinamwenyo yimwe mbyono hayi kala yatya ooniga oonde . Ohayi kala yili nokiimaliwa . Oyi hole oku kala mombuga mono muna omwiidhi . Yo tayi li omwiidhi opo yikoke nawa.

Aantu oyendji oya ninga omahala gawo pono e na iinamwenyo yayo ngaashi oondjuhwa taye dhitekula, taye dhipe iikulya, taye dhipe omiti opo kadhi kwatwe kuwehame shapa ne dha koko opo ne taye ke dhilanditha po.

Etitit olya simana, unene ngaashi kaawambo. Ohali longithwa okutulwa iikulya mbyono yopashiwambo ngaashi ondjuhwa, omboga, noshowo onyama kehe.

Ongandu oshinamwenyo shimwe sha Nika oshiponga ,nongele owayi momeya nde omuna ongandu etayi kuli oho mono oshiponga oshinene shono ho vulu noku kanitha nomwenyo gwoye.

Aantu oyendji ngele taya ningi iikunino yawo, ohaya longitha omambakumbaku opo ya wape okuninga evi li kale li thike pamwe, moka haye ya ya kune mo iimeno yawo opo yi wape oku koka.

Oonduli ngele dhili mEtosha, ihadhi li omwiidhi ngoka gu li pevi naana, odhihole okulya omafo nga ge li pombanda yomiti, oshoka odhina oothingo onde noomagulu omale, ohadhi adhapo mbala.

Iimeno ohayi kala yatulako, omatama ngono geli pamaludhi ogendji, omatama omashunga, e taga kaninga omatiligane. Ohaga kala gaziza nawa, oshoka oshikunino ohashi tilwa omeya.

Iimeno yimwe yili mombuga ohayi monika nawa, ihayi monika momahala ogendji, ohayi monika owala mombuga nenge mpoka pena oondundu. Iimeno yatya omakwega ngoka haga vulu okutsa aantu ndele tomono oshiponga.

Iinamwenyo oyi hole oku kala mombuga. Mombuga ohamu kala muna omiti omishona momwiidhi omushona gwa ziza nevi ewanawa.

Omwiidhi oshinima shimwe hashi mene unene pomahala mpono hapu kala aantu nenge ihaapu kala aantu, hashi mene sha ziza nawa unene pethimbo lyomvula sho ohashi mene tashi endelele oshoka otashi mono omeya.

Aantu yamwe manga inaya longitha omeya oye hole okuga opaleka. Ohaye ga tula oonete taa dhindi ko iinima mbyono hayi kala yi li kombanda opo ya wape oku ke ga longitha ngaashi okutekela nenge okuyoga nenge ye ga nwe.

Iikunino oyindji ohayi tulwa ominino mevi mono hamuzi omeya ngele omuntu teya oku tekela iimeno ye opo yase po kenota nenge yase po komutenya.

Mongashiingeyi omasipili oga simana, oshoka aantu ohayi italelemo nkene taa monika manga ina zamo megumbo nenge a hala okwiiyopaleka moshipala, oha tala mesipili ye ta wapa nawa oku iyopaleka.

Iikunino oyindji ohayi monika nawa hayi kala yakunwa oomboga, mpono aantu hayedhi kutha mo ngele dhakoko, yo yekedhi landithepo opo yawape okumona mo oshimaliwa shawo yawape okwiikwatha.

Mongashingeyi omapya ogendji ihaga pululwa we niipululo hono haku kala kwatulwa oongombe, ohaya longitha omambakumbaku ngono haga tulwa omahooli etaga pulula epya eta li puko owala moowili oonshona.

Aantu oyendji ohaya kunu uuhilili wawo, mbono hawu kunwa momahala gi ikalekelwa. Ohaye wu tekele omeya, wo tawu koko ya wape ye ke wu landithe nenge neke wu lye po.

Aanamapya ohaya kala ya nyanyukwa ethimbo lyokupulula oshoka ihaya longitha we oongombe niipululo, ohaya longitha omambakumbaku ngono haga pulula taga endelele go ohaga pulula ehala enene.

Aantu oyendji mba haya zi kiilongo niilongo oye hole okutalelapo oshilongo shaNamibia oshoka oshina omahala omawanawa ngoka ga tungwa ge na omwiidhi, oge na omasipili, noge na omiyelo omiwanawa.

Aantu oyendji ngele taya kwata oohi moondama oha ya longitha omukalo gwa yooloka opu na mbono haya longitha uunete wa tulwa kuuti nenge kiitenda opu na mbono haya longitha oonete oonene opo ya wape okukwatamo oohi momatale.

Aantu yamwe ihaya ningi iikunino yawo iinene, ohayeyi ningi iishona nenge haya ningi pomahala gamwe oya kunapo oomboga gamwe oya kunapo iimeno yi ilile.

Oongolo oombwanawa ngiini? oongolo iinamwenyo mbyono hayi monika mEtosha. Iinamwenyo mbyono ya tya oondjila oonduudhe noontokele. Iinamwenyo yi hole oku kala pamwe.

Oohi odhindji ohadhi kala momeya . Thimbo limwe aantu ohaya ningi uundama uushona mono ha muyi omeya e ta yedhi tulamo , etadhi koko , yo ye kedhi landithemo .

Omamanya ngono haga kala geli kombanda yoondundu ohaga kala omawanawa haga kala gena nomahala mpono hapu pitwa komuntu ngele eli kombanda lyoondundu ta tala nkene eshito lyili ohapu kala pwamena noomwidhi nuumeno uushona.

Aantu oyendji mba haya landitha momatala, ohaya ithanwa aalandithi. Ohaya kala ye na ooshako dhi na iilandithomwa oyindji ngaashi omakunde, omapungu oshowo iilya.

Moshilongo shetu omu na evi ndyoka lyi li mombanda hono aantu oyendji yehole okuya ko taya tondoka yotaya kathaanekelwako. Evi ndino olyi li mombanda lela.

Aaniilonga oyendji mba haya longo miikunino ohaya kala ya zala uugala nomakende, opo ya igamene komutenya. Yo taya tula ko omanyala opo yi igamene koombahiteli.

Aantu oyendji ohaa tekula oondjuhwa dhawo momagumbo, mono haa mono mo omayi, nenge onyama, yo taye kedhi landitha ngele dhakoko, yo ya mone mo iimaliwa.

Omahala ngono haga kala geli unene kombinga hu kuna oondundu Ohaga kala omawanawa ihakukala omagumbo ogendji, ohakukala owala omagumbo omashona .omahala omawanawa ngono haga nana aantu momeho.

Omashina ogendji ohaga opaleke iimeno miikunino ngele omuntu ita longitha oshikonde shoku teta iimeno opo yi kale yi thike pamwe oha landa eshina opo iimeno yi kale yi shike pamwe to yi kale tayi monika nawa.

Iimeno yimwe manga inayi falwa pomahala mpono hayi ningilwa iikunino, mpono hapu kala puna evi lyaningwa nawa, tali tulwa omeya ogendji opo yikalemo nawa, ohayi kunwa tango pomahala gamwe gomeni, opo yiwape okuka kuthwamo nawa.

Aantu oyendji oha ya hangana pomahala mpono ha pu kala pwa ningwa oondama mu na oohi tadhi tekulwa. Ohaye ya nokutala oohi nkene dhi li tadhi koko. Ohaya thaneke yo ta ya thanekelwa po.

Aatalelipo oyendji ngele ta yeya oku talelapo oshilongo unene tuu momithitu, ohamu kala muna omiti omiwanawa dhaziza . Ohamu kala muna oondjila mpoka hapu endwa kaantu opo kaya kanenemo momithitu..

Ondundu oyo oshinima shimwe hashi monika nawa uuna omuntu eshi taalela kokule . Ohashi kala shina omamanya ogendji, sho ohashi kala shina nuumwiidhi uushona . Aantu oyendji oyehole okukala yatala oondundu unene tuu aatalelipo.

Aantu oyendji oya ninga uudama momagumbo, mono haya tula oohi opo dhi koke noku idjipala. Ngele dha koko ohadhi kwatwa mo e tadhi landithwa opo yamone iimaliwa nenge oshiyelelwa shomegumbo.

Iikunino oyindji ngele iimeno opo tayi piti ohayi kala ya tulilwapo ominino mono hamu zi omeya . Uuna ngele aantu ya hala oku yi tekela ohaya patulula ashike ominino ndhoka etadhi kala tadhi tekele iimeno.

Pethimbo lyomukithi goCorona sho gwali guli moshilongo shetu aantu okwali ya lombwelwa ya kale hayi iyogo ethimbo kehe koonyala ngele to kwata omukweni koonyala ngoye to kiiyoga opo wu wape waakwatwe komukithi ngoka goCorona.

Iimeno oyindji moshikunino ohayi silwa oshimpwiyu opo yaa se po komitenya. Oha ku tulwa uuthayila kombanda opo yaa dhengwe komutenya yo yi se po. Opo yi kale tayi monika nawa, oya pumbwa okukala yi li momuzile opo yaamone oonga dhetango odhindji.

Ominino odhindji dhokutekela iimeno ohadhi kala dha fulilwa mevi. Mono hadhi fulilwa mo e tadhi kala tadhi zi omeya uuna omuntu a patulula ko a hala okutekela iimeno.

Oonyanga ohadhi kala pomaludhi ogendji ohapu kala puna oonyanga ndhoka oontiligane noonyanga ndhoka oontokele. Oonyanga ohadhi tulwa miiyelelwa ngele aantu taya teleke opo dhikale tadhi nikitha mo nawa.

Pooha dhopate ohapu kala puna oondundu dhono hadhi kala dha tulwa oodhalate komeho, opo aantu kaya yeko ya ka monene ko iiponga oshoka omuntu ngele okwa yi kondundu eta londo eta guko nena ota monene ko oshiponga .

Mongashingeyi aantu ihaya longitha we oongombe opo ya vule okuninga iikunino yawo. Ohaya longitha owala omashina ngono haga pulula evi nawa etali kala lithike pamwe yo ya vule okuya ya kune mo iimeno yawo.

Oohi ohadhi zi oonshona mpono aantu haya ningi uundama wawo womeya etaye dhi tekula, opo dhi ninge oonene yo y wape oku kedhi landitha po ya mone mo oshimaliwa shawo.

Omahala ogendji ngono haga talelwa po kaantu mbono haya zi kiilongo niilongo, manga inaya ya mo mehala mono ohapu kala pwa shangwa kutya mehala mono ohamu ithanwa shike, mo ihamu ningwa shike nohamu ningwa shike nashike. Ohapu kala pwa tulwa omadhindhiliko.

Mopaife aantu ihaya longitha we omatemo opo ya helele omahangu mepya. Ohaya longitha ombakumbaku mbono haya helele taya endelele yo ohaya mana mbala opo epya lyi pweko.

Oondundu dhimwe oombwanawa, ndhono ha dhi kala dhi li mombanda, niikogo ho yi monene, popepi. Oha dhi kala oonde nawa, ha pu kala puna uumwiidhi, nuundjila uushona mpono ha pu endwa kaantu

Oondjuhwa dhi hadhi tekulwa ohadhi kala dhili mehala lyawo lyiikalekelwa, mono hadhi tulilwa mo iikulya, etadhi kala tadhi li iikulya yadho.

Aantu oyendji shampa iikunino yawo yamene, nande okwa kunamo omatama ndele taga mene okuhole okuthanekelwapo opo awape oku ulukila aantu yo yeye ya lande omatama.

MoNamibia omuna omahala haga monika nawa ngashi koRuacana okuna egwo lyomeya, omeya ngono haga talelwapo kaantu oyendji yaka tale nkene tagafuluka.

Aantu oyendji oya ninga uundama wawo womeya, mo no haya kutha oohi nenge ta ye dhitulamo ye dhi tekulilemo dho dhi koke, ngele dha koko ta ya kedhilandithapo yamone mo oshimaliwa shayo.

Omilunga ohadhi kala omile mono aataleli po hayeya ye dhi tate omilunga ohadhi kala dhina oondunga ngele wa hala okulya oto vulu ku taga ko eto li.

Omeya oshinima shimwe shasimana. Aantu oyendji oyeli haya kutha omeya koopomba, ohayega kutha muundama, mpono haye kega opaleka tango opo yawape okugalongitha yo yawape okuga nwa.

Iimeno manga inaayi ka kunwa moshikunino. Tango ohayi kunwa moshinima mono hayi kunwa etayi koko manga opo yi wape oku kuthwamo yo yi ka kunwe nawa moshikunino mevi.

Embakumbaku ihali pulula owala epya pupaleke, hali tete omwiidhi ngele omule tagu kala omuhupi opo pu kale pwayela. Ohaya longitha omambakumbaku opo shikale oshipu.

Oohi ngele dha koko oha dhi kala dha tulwa muundama mono aantu haye dhi kuthamo e taye kedhi opaleka, taye dhi opaleke nawa opo ya wape okukedhi landitha yo ya monemo iisimpo yawo.

Oondjuhwa ndhi hadhi tekulwa ohadhi kala dhili pomahala gadho dhi ikalekelwa tadhi lile mo iikulya mono hadhi tulilwa mo iikulya yomaludhi nomeya gokunwa.

Komahala gamwe ngele wu li ko, oho kala wu li kombanda yoondundu hono ku na omamanya nomiti ndhoka ihaadhi monika komahala ogendji. Oho kala wa londa pombanda wa tala mpono ho mono iikogo.

Aantu oyendji mba kaayena omeya gokuupomba ohaya longitha omeya gomuundama nenge gomomatale. Mono haye ga opaleke nawa taya tula ko oonete kombanda yo taya kutha ko iiyagaya mbi yili ko opo ya vule okuga longitha nawa.

Iinamwenyo mbi hayi tekulwa yo yi ka landithwe ngele ya koko, ohayi ningilwa omahala gawo hoka hayi kala ya edhililwa. Mono hayi pelwa iikulya nomiti opo yi wape okukoka, yo yi ka landithwe.

Aatalelipo oyendji oyehole okukatalelapo oondundu, ndhono hadhi kala dhili pombanda. Ohaya londo ko, e taya thaanekelwako, e taya tala nkene oondundu dhili.

OVenduka olyo ehala limwe ewanawa ndono hali adhika mNamibia ehala ndoka lyatya omatungo ngoka omale ehala lyina oopate muna nongeleka onene ndjoka yili pokati kopate mpoka hapu yiwa kaantu.

Ominino dhomeya odha simana oshoka ohadhi tulwa miikunino. Iimeno ngele tayi koko ohayi tulilwa mo ominino mono hamu zi omeya opo yi wape okukoka nawa.

Oondundu dhimwe ohadhi kala dha mena oomwiidhi momamanya nomiti dhimwe dhi li po omishona, ihamu kala naanaa omiti odhindji, omwiidhi ogo ike hagu kala mo gwa fa ogundji.

Iikunino oyindji, ohayi kala ya tya iimeno ya ziza nawa, mbyono hayi kala ya tulwa uuthaila pombanda, opo yea mone etango olindji , ohayi mono owala etango eshona, opo yaa se po komutenya.

Opuna omahala gamwe ngono haga kala gena oohi ndhono hadhi tekulwa dhili muunima wafa omasipili, hadhi kala dhili momeya. Oohi dhomaludhi dhimwe oonshunga, dhimwe oontokele nadhimwe onduudhe.

Koondundu dhimwe oku na omwidhi gwa ziza nawa lela, ngono hagu kala gwamena kehe pamwe. Omahala owala omashona ihaga kala ge na omwidhi, ashike ohaku kala ku na omwidhi gwa ziza nawa.

Omahala gamwe ogeli meni lyondundu mono ganingwa nawa ano go opalekwa nawa mpono hapu kala puna uuhwa wa ziza nawa, po ohapu kala puna ondjila yokwenda. Ohamu kala muna iilumbo mbyono yeya oku talelapo.

Omeya oma namwenyo ogo ngoka ga shitwa nawa iha ga adhika pomahala ogendji ngaashi moNamibia oha ga adhikwa ngaashi kOmbaye, oSwakpmund, noshowo komahala gamwe ga yooloka.

Omahala gamwe ohaga kala geli kombanda yoondundu hoka ihaaku yi kehe gumwe, unene ohaku yi aatalelipo mbono haya zi kiilongo niilongo, mboka tayeya okutalelapo oshilongo shaNamibia, oyo haya yiko yaka tale nkene iinima yili.

Aantu oyendji ngele taya ningi iikunino yawo, ohaya longitha uushina okufula mevi opo evi liwape oku kala nawa, lyo liwape okukunwa iimeno yo yi wape oku koka.

Uushina woku fula evi mono aantu haya nongi iikunino oha yewu landa kombiliha nenge koshimaliwa shoka tavulu oku longitha op awape okulanda okashina ke akaninge oshikunino she .

Oongolo iinamwenyo yimwe iiwanawa mbyono hayi kala mEtosha, hayi nu omeya yili pamwe. Iinamwenyo yatya oondjila oontokele noonduudhe.

Olundji aantu ngele taya katalela po Etosha mono muna iinamwenyo yomaludhi, ngaashi oondjamba, ohaya yi noohauto mono haya kala ye li ya gamenwa, opo kaaya monithwe oshiponga kiinamwenyo.

Iimeno miikunino oyindji shampa ya koko, opo hayi vulu okutula ko iiyimati. Shampa ya kala tayi tekelwa nawa yo tayi mono etango lya gwana nawa yo itayi mono omutenya ogundji ohayi tula ko nawa.

Aantu ngele taya ningi iikunino yawo ihaya longitha we iihupulo opo ya wape oku fula omavi. Ohaya longitha omashina ngono haga fulu nawa mevi, opo ya kale yena evi lyili nawa, mpono ta yeya ya tule iimeno yawo.

Uudhila owundji owu hole oku londa komiti. Uudhila wumwe owuna omilungu omile nomeho omashona. Uudhila mbono hawu kala tawu monika nawa wo ohawu vulu oku thaanekwa.

Iikunino oyindji oha yi kala ya ningwa pooha dhomagumbo opo aantu ya kale taye yi tonatele nawa. Iikunino oha yi kala yatya iimeno ya ziza nawa mbyoka hayi pewa omeya kehe ethimbo opo yaasepo nenge yaapyepo komutenya.

Aawambo oyendji oya simaneka omihoko dhawo. Mpono haya zala iikutu yomuthigululwakalo gwawo. Eta ya gwaya omagadhi gomuthigululwakalo gwawo. Ohaya zala iimona moothingo nomapaya moombunda.

Omahala gamwe moshilongo ohaga monika nawa. Mono hapu kala pwa tulwa iipundi yalongwa miipilangi. Aakwashigwana ohaya talele po omahala ngaka e taya kutha omathano noongodhi dhawo dho peke, oshoka ohapu kala uungala wo tawu monika nawa

Omahala gamwe nga haga talelwa po kaatalelipo ngele taya zi kiilongo niilongo, ohaga kala giikalekelwa unene ngaashi pomahala mpoka pwaziza nawa. Ohaya kala ya tulilwa po omandoloma giiyagaya nomasiga gokuyothela oonyama dhawo.

Omahala ogendji ohagakala ga opalekwa mpono hagatulwa uupundi nuutaafula nuutala wokusiikila aantu omutenya. Ohapukala puna nomeya mpono ngele omuntu uuvu uupyu ohayimo.

Aantu oyendji oye na iimuna yawo, mono haya kala ye na oongombe hadhi kala tadhi li omwiidhi opo dhaase kondjala, tayedhi tonatele sho tadhi li omwiidhi opo kaadhi kane.

Unene mpa pu na oondundu iha pu adhika lela pu na omagumbo, oha pu kala owala pu na omiti omishona nomwiidhi ngono gwa menapo, nondjila ndjono ya ningilwa aantu ngele taya endemo nenge oohauto.

Omeya ngono ha ga kala muundama uushona ohaga longithwa pamikalo dha yooloka ngaashi okutulwa oohi mono hadhi tekulilwa mo nenge okukuthwa mo ga ka longithwe momagumbo ngaashi okuyoga.

Ootate oye hole oongeshefa. Ohaya ningi uundama womeya mono haya tula oohi dhawo yo taye dhi tekula nawa. Moohi ndhoka ohaya mono mo omweelelo yo ohaya mono mo iimaliwa oyindji.

Mongaashingeyi aantu ohaya kunu iimeno yawo momahala omashona tango mono haye keyikuthamo ngele iimeno ya tameke okukoka taye yi tula mekala ndi enene opo iimeno yi wape okufudha nenge yi wape okumona ombepo ya gwana nawa.

Aanafaalama yamwe ohaya ningi iikunino yawo mbyono yeyi tula uuthayila kombanda nelalakano opo iimeno yaapye komutenya nenge yaamone etango olindji, shampa yapi komutenya ohayi sipo.

Monamibia omuna omahala ngono haga kala gena oondundu hadhi monikila kokule ,dhimwe ohadhi monikila popepi ashike opena dhimwe dhiya hadhi monikila kokule unene ngaa pethimbo lyuutalala oondundu ndhono ohadhi tameke okumonika ngele kwafa kwa talala.

Moshilongo omuna aantu yena oongeshefa dhayoolokathana ngaashi oongeshefa dhoku landitha iiyelelwa yoohi, taya landitha kaantu mboka yapumbwa omweelelo. Omuntu ohalanditha oohi a mone mo oshimaliwa a vule okwiikwatha.

Aatalelipo oyendji ngele ya hala okuka talela po omahala gamwe moshilongo shetu ohaya longitha iihauto mbyono haye ya thikitha mbala ohaya thiki mbala hoka ya hala okuya taya tala nkene eshito lyili.

MoNamibia omuna omahala gamwe omawanawa lela no ku kali wa kaayenda, mbono haya zi kiilongo ya yooloka noya yooloka. Ohaye ya ngeno nee moshilongo shetu ya tale kutya oshilongo osha tungwa ngiini.

MEtosha ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi iinamwenyo yimwe ongaashi oonduli, onduli oshinamwenyo shashitwa shina omagulu omale nothingo onde ndjono hayili omafo pombanda yomuti.

Oto vulu oku tekula oohi dhoye ngweye mwene megumbo. To dhi tula momeya, eto kala yo dhi pe iikulya nomiti, opo kaa dhi kwatwe kuuvu wa yooloka. Nongele dha koko, eto ke dhi landithapo nenge to dhi ningi, omweelelo.

Opena omahala ngoka haga kala omawanawa, nomuntu teli mono otali munana omeho kutya mpano ondapumbwa okuya po mpaka. Hapu kala pena omasiga gokuyothela oonyama nuumuti watya oongala dhatya omwenyo nawa tadhi tayima nawa.

Opena uundama mbono hawukala wuna omeya gakaka. Omeya ngono ohaga kuthwamo nee taga ka tulwa omiti opo gawape okulongithwa. Opuna aatalelipo hayeya nee yega tale kutya omeya ogeli muukwatya wuli ngiini opo gavule okulongithwa.

Mbakumbaku mongashingeyi oyo ayike yina oshilonga mokupulula moofaalama. Yo nooyene yoombakumabaku taa mono mo ngaa iimaliwa ya wape okugwanitha po iiyemo yawo. Onkene aantu ohaa longitha omambakumbaku mokulonga iilonga mbyoka yomofaalama.

Miikunino mongashingeya ohamu kunwa iinima yomaludhi . Hamu kunwa omatama ngono haga tekelwa taga kala ga ziza nawa go ogatulako nawa ya ningila ye kega kutheko yo yeke ga landithe nenge yeke gatule miiyelelwa.

Mongaashingeyi aantu ohaya ningi uundama wawo yoyene mono haya kutha ominino tayedhi tulamo yakuthe gaye moondama, opo yawape okuka tekela iimeno yawo mbyono yili popepi mondama.

Opena omikalo odhindji dhokutekela iimeno moshikunino oho vulu okutula mo ominino ndhono dhina uupomba tawu kala tawuzi omeya tawu tekele iimeno. Ethimbo iimeno yapumbwa okutekelwa.

Iinamwenyo oyindji moshilongo shetu oha yi hupu mokulya omwiidhi. Ohayi kala tayi silwa oshimpwiyu, ta yi falwa pomwiidhi gwontumba yi ka lye opo kaa yi se kondjala yo kaa yi kwatwe komikithi.

Moshilongo shetu omuna Etosha ehala ndono hali kala lyi ikalekelwa ano lyina iinamwenyo. Iinamwenyo yomaludhi mono hamu adhika uumenye, oonduli niikwawo wo hayi kala yi li pomeya tayi nu ngele yasa enota.

opo wukale wuna oshikunino shoye shina omeya, ano owapumbwa ku tulamo ominino dhomeya ndhono tadhi vulu oku kala tadhi tekela iimeno yoye uuna waapo, oho yi ashike eto patulula kopomba omeye eta ga kala ta ga tekele iimeno opo kaa yi se kenota.

Moshilongo shetu omu na iinamwenyo ngaashi oongombe ndhono hadhi tulwa nuupapa komakutsi opo wu kale wa koneka kutya ndhino odho dhoye. Oho dhi etele nee iinima yokulya okudhi tekula opo dhi wape oku kala dha tekuka, opo dhi wape oku kala oonene, opo dhi wape okukala tadhi vulu oku e ta po oonkwawo natango.

Opena omahala gamwe moshilongo shetu haga ithanwa omithitu mono hamukala muna omiti dhayooloka, omiti dhathita, omiti ominene dhivule omikwa wo dhimwe omishona ano dhili momuthitu.

Mongashingeyi aakwashigwana mopaife ohaya ka tsakanena ano pomahala mpoka pena oondama dhono hadhi talama omeya pethimbo lyovula e tamu etelelwa oohi. Oohi dhono nee ohadhi ya ye kedhi kwate mo yo taya kedhi landitha.

Iikunino oyindji, oha yi adhika iimeno yomaludhi ga yooloka, mpono aantu ha ye ya ne ya hogololepo, kutya oya hala mo oshimeno shini, oya hala oku zamo noshimeno shiipi. Oha mu kala muna iimeno ya yooloka to hogololamo shi to zimo nasho.

Oondjuhwa mongaashingeyi odhili dha simana, oshoka oha dhi tu etele iinima oyindji. Oha dhi tu etele, ngaashi omayi ngono aantu ha ya vulu oku landitha nenge ya vulu okulya, oha dhi vulu oku tu etela omwelelo mongashingeyi

Aantu yamwe oya ninga oondama dhawo dhomeya mono haya tula omeya gawo moka geli, opo sho taye ya yaka tekele nande iimeno yawo ohaya kutha owala omeya moondama dhawo ndhi ya tunga yo yene dhi kale dhina omeya.

Mongashingeyi omambakumbaku oga simana lela, oshoka ogo ha ga kwathele aantu pethimbo lyokupulula momapya nenge moofaalama ya wape oku kuna mo iinima mbyoka hayi ya etele iikulya. Ya wape oku kuna mo iilya, omapungu nenge omakunde oha ya longitha omambakumbaku opo ya wa pe okutsikila ko.

Omeya gamwe nga haga kala momatale ohaga kala ga mena oomwiidhi kombanda nenge nditye haga kala ga mena oongala ohadhi kala nee dha ziza nawa dho dhimwe ohadhi kala tadhi monika nawa omuntu ngele wuli kokule.

Opuna omahala ngono ga tulwa go ku lala aayenda ngele ta ya zi kondje yoshilongo taya eya moshilongo shetu. Ohaya adha nale omahala ga longekidhwa ombete ya yalwa nale mondunda muna nale oosikopa niipundi na kehe shimwe.

Momithitu odhindji moshilongo shetu ohame talama omeya, ohamukala muna omahala gamwe haga talama omeya hagakala geli pomavi, onkene ihapu vulu nee okupitwa kaantu naanaa lela nohaapitipo ike taakunduka ombiga nomb8nga opo kaayalyate momeya.

Omeya ogasimana mongashingeyi. Omeya ohaga vulu okukongelwa ehala mpoka taga vulu okupungulwa uuna omvula yaloko. Oto vulu okuninga uundama mono tamu kala muna omeya.

Wuna oohi dhoye megumbo ngoye mwene toningi uunima uuwanawa wuna omeya mono todhi kaleke oshoka oohi ohadhi kala momeya etadhi kala dhili mono ngye tokala todhipe shono dhapumbw oku lilamo momeya mono todhi tulilemo ngaa sha shoku dhipalutha.

Oshilongo shetu oshina oondundu dhono dhili pomahala ga yooloka noga yooloka moondundu ohamu kala muna nande iimeno yimwe ya mena mo nenge omwiidhi gumwe ga mena mo. Moondundu mono mwene ihamu kala muna iinima oyindji, ohamu kala ile muna omamanya niimeno mbyoka yili mo iishona.

Opuna omahala ngono haga kala geli gi ikalekelwa. Omahala gena iihwa ya ziza nawa, gena uumeno wa ziza nawa nomeya geli nawa, geli pehala limwe, ga kondekwa nawa. Ehala hali monika nawa nande olya monika koshilongo, kondje yiilongo okwa hala eye eli talele po.

MoNamibia omuna omahala ngono haga talelwapo kaantu haya zi kondje yiilongo haye ya yatale nkene oshilongo shayambekwa, oshilongo shina efuta, oshilongo shina evi ndyono hali kala lyafa tali tayima, oshilongo shina evi tali nana omesho gomuntu eli kokule lela.

Mongashingeyi iikunino oyi li ya simana, moka ohamu kunwa iikwamboga yomaludhi nomaludhi. Mbyono tayi vulu oku tu etela po iiyemo. Ngaashi ano to vulu shampa ya koko ngoye to landitha, ngoye to mono mo oshimaliwa shoye.

Opuna iikunino mbyoka hayi adhika iikwamboga ngaashi yoomboga. Oomboga ndhono hadhi kunwa mo ano ye omuntu e tedhi tekele, ye te kedhi landitha, ye a mone mo oshimaliwa, a wape oku ka landa natango oonkenya, ye a tsikile noku dhi kuna.

Omeya oga simana. Oto vulu okuninga ondama yoye nenge oto vulu okuninga ehala lyoye mpoka ho tula omeya goye ngono toya wuga longithe natango pompito ya yoolokathana. Oto vulu kupa mo iinamwenyo noto vulu okukuthamo wo gokulongitha sha megumbo.

Opuna omahala nga gatungilwa pooha dhomeya. Mpono aantu hayeya taya kuutumba puupundi mbo wuli pooha dhomeya totala nkene omilunga dhili po, totala nkene oondundu tadhi monikila po, omeya nkene taga monikila po sho wuli po ,nkene ehala lyoopala.

Opu na oohi dhomaludhi nomaludhi, oohi ndhono hadhi kala dhili momalwaala gayoolokathana hadhi kala dhili momeya. Ohoya nee wu dhi tale, nkene dhili, nkene eshito lyashitikika.

Oto vulu okukonga po omukalo gokukwata oohi dhoye. Oto vulu okutula mo othayila kohi yomeya, oohi shi tadhi ya mo otadhi ya ashike kombanda ngoye i to ya oto ya owala to kutha kombanda to dhi longo mo ihe nawanawa.

Iinamwenyo yetu nayo mbi yi li mEtosha ohayi hupu komeya nu omeya, opo yi wape natango oku mona esiku lya landula ko ngaashi ngaashi oongolo ndhoka dhi li mEtosha ndhoka hadhi silwa oshimpwiyu, opo dhi kale dhina omwenyo.

Aantu ngeke oya mana okukwata oohi dhawo moondama ohaye dhitula miiyaha. Mono haye dhiopaleke manga eta yedhi kuthamo ne nawa, opo ya wape oku kedhilanditha komahala gi ili nogi ili.

Mongaashingeyi aantu oya kambadhala mpeya naampeya moofaalama mono, momapya mono taya kuthamo iipalutha. Ya vule okumona mo iikulya nenge ya vule kumona mo iikwamboga ya kalandithe yo yamone mo iimaliwa nenge ya mone mo ngaa sha shokuya kwathela.

Omeya ngono haga kuthwa moondama oha ga kala gakaka, onkene tango manga inooga longitha owuna okugoopaleka tokutha okadhinditho nonete togatulamo todhindiko iinima mbyoka yilikombanda opo wuvule okugalongitha nawa.

MEtosha lyetu lya Namibia ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi nomaludhi mono muna iinamwenyo hoyaadha tayi kondjithathana nandookuli. Iinamwenyo ho adha tayi umbathana tayi kondjo notayi nuka mpeya naampeya niikwawo.

Mongashingeyi aantu oya pumbwa okukala ye na omahala mpoka haya yi taya ka kala yi ikalela taya kundathana iinima yawo mbyoka ya simana, taya kundathana oohapu dhawo ndhoka ya pumbwa okufala komeho, onkene ohaya yi komahala gi imwenena ye li po ashike oyo ayeke kaapu na nando omapiyagano gasha.

Aawambo oyendji oya ndhidhilika oongombe dhawo yedhi ndhidhilika komakutsi hono ya tulako uupapa, opo ya mone kutya dhino odho dhawo dhino kadhishi dhawo, eyooloko yeli tulapo.

Opuna omahala gamwe mono hamu kala muna uunamwenyo tawu tekulwa mo hawu kala momeya, uunamwenyo ihawu vulu okukala kondje yomeya hawu kala wuli momeya aantu taye wu tekula tawu kala wuna omwenyo ngele wa koko aantu taye wu landitha po ngaashi uuhi mbono womomeya.

Opuna omikalo odhindji dhoku kwata oohi momeya . Ano oto vulu oku longitha uunete mbuka uushona opo wu kwate mo oohi , nenge wu longithe oonete oonene ashike , otolongitha ngaa ndji to vulu oku longitha pethimbo ndyoka ngaashi okanete ha okashona eto kwata oohi dhoye .

MoNamibia omu na ndhoka hadhi adhika dhi ikalela. Ethimbo limwe ohadhi kala dha topolwa komeya. Ngele aantu oye ya okutalela po ohaya yi nduno koondundu hoka e taya ka tala nkene omeya taga tondoka naamboka ye hole okuthaneka taya ithanekele po.

Oshithima osha simanekwa unene pamuthigululwakalo goshiwambo. Oha shi liwa nee nekaka lyomboga ndono hali tulwa omagadhi goongongo opo li kale tali monika nawa. Unene iikulya mbino ohayi liwa kaayenda ngele yeya oku talela po.

Opena aantu haya longo momahangano goku ninga oongala dhomwenyo hadhi vulu okulandelwa omuntu gontumba pethimbo lyoopala. Omuntu temulandele ongala ye yomwenyo ye teyi mupe onga omagano. Ohaya tula ooongala ndhono mo nailona yoya wape kudhi landitha nawa.

Olundji aantu otaya kambadhala okungambeka omeya kaagaye miikunino yawo, nenege nditye omeya kaagapitilile gaye momagumbo. Onkee ohaya kambadhala nee onkambadhala onene opo ya vule okumbilika omeya ngoka kaagaye komeho, yo yavule wo okudhinda omeya oonyata ndhoka dhi li mo, gakale ge na uundjolowele.

MOshiwambo omu na omithigululwakalo odhindji ngaashi Aahimba. Aantu mbaka aantu mboka ihaaya zala iikutu mbyoka ya kwata omalutu nenge ya siikila omalutu. Ohaya zala iinima pamuthigululwakalo gwawo, omagundji gawo ohaga kala ge li nokombanda. Hasho ando ya hala, ashike ohaya landula omuthigululwakalo gwawo.

Omashina ngono haga tete iimeno uuna ya kokelela. Ngele owa mono kutya oshimeno shoye osha koka unene ngoye oto kutha eshina etolyeenditha ko, iimeno tayi tetwa nawa e ta yi kala yi thike pamwe nawa, e tayi kala ya mena yi thike pamwe shaashino oya tetwa nawa keshina.

Moshilongo shetu omuna aantu yehole okutekula iinamwenyo ngaashi yoohi. Oohi oshiima shimwe shihole omeya, onkene ohapukala puna omayemele ngono tagazi omeya nosho woo uundama uushona tawuzi omeya ya ningila kutya kaadhise oshoka ngele itadhimono omeya otadhisi.

Otuna iinamwenyo mbi yafa iikombo ashike ohayi ithanwa oonzi. Oonzi nadho odhale dhife iikombo ndele odha yooloka shaashi kadhinasha ooniga ngaashi iikombo yina ooniga. Oonzi ohadhi ikalele dho ohadhi kala dhina omafufu ogendji.

MOshiwambo ngele aayenda ye ya ku talelapo ohaya telekelwa nee onyama yondjuhwa nohayi tulwa metiti mono aayenda haya lile, uuna ye ya po ohaya lile metiti.

Moshilongo shetu omu naomahala gi ikalekelwa ngono hage ya kutalelwa po kaantu mba haya zi kondje yiilongo, haye ya moshilongo shetu ya tale nkene oshilongo sha tungwa. Opu na omahala gamwe haga kala ge na uupundi wu li pondje noofiliza dhi li meni mwiya, to etelwa mo iikunwa yoye niikulya yoye.

Ngaashingeyi omeya inaga pumbwa owala okunuwa taga zi moondaama, ohaga ka tulwa omiti, opo oongaga adhihe ndhoka dhi li mo dhi ze mo, opo aantu ya wape okuga longitha nawa, ya wape okuga telekitha noku ga nwa.

Moshilongo shetu omuna aaKatima mbono haya kunu omapungu, haya ningi oothaalama dhomapungu gawo. Nongele gakoko omapungu ngono ohaye ga kutha ko nee tayeya yega tule mooshako, taye kega landitha po kiitopolwa niitopolwa.

Mongaashingeyi ootate oya simaneka oongeshefa nohaya ka konga nee mpa hapu kwatwa oohi, unene ngaashi muundama mboka uushona, wa ningwa kaantu yoyene, taya kwata mo oohi dhawo, yo taye ya ye kedhi landithe, ya wape oku mona mo sha.

Moshilongo shetu omuna omagumbo gamwe gatungwa kombanda yoondundu. Geli kokule nomakwawo, omagumbo giikalekelwa. Geli pomahala omawanawa, nditye ano geli pombanda yoondundu mpono omuntu elipo owala oye awike.

Aantu oyendji ngele oya kwata oohi dhawo moondama ohaya kala ya nyanyukwa, oshoka ohaya itsumo oohi dhomaludhi. Dhono haye ya ya ka landithe komahala gi ili nogi ili, hono haya adha ko aalandi yedhi hala, no ya kala nale yedhi tega ano ndi tye.

Iikunino kayishi ashike yomatama nenge nditye yomapungu, opuna niikunino mbyono yi na omambanana. Aantu yatulamo omambanana gawo yaningila kutya, ngele gakoko, tega kuthamo, tega landithapo.

Ohamu kala mu na oofaalama dhiinamwenyo omaludhi nomaludhi hamu adhika oonduli. Ohamu kala mu na aatonateli yadho mboka haye dhi tonatele taya tala ngele odhi li muukwatya uuwanawa, opo naatalelipo mboka haye ya taya zi kiilongo nilongo taye ya ya tale iinamwenyo yomoNamibia taya adha iinamwenyo yi li muukwatya uuwanawa.

Mopaife ngeyi halyo ethimbo lyoku enda tweende itoo talatala nenge itoo keuka mpa wuuka, oshoka pomahala gamw ohapu kala pwa holama omayoka. Omayoka oge na uuzigo, shampa lyeku li ota li ku etele uuzigo mpoka tokala tweehama ngoye wo oto vulu okukanitha nomwenyo gwoye molwa owala wa li ka keyoka.

Aatalelipo ngele tayeya oku talelapo moshilongo shetu ohaya etelele uutenda wayo. Mono haya dhike uutenda pomahala ngono haya kala . Taya tulapo omasiga ngono goku yothela oonyama yo ya wape oku kala taya yotha oonyama dhawo .

Okutekula oohii dhoye Nena owa pumbwa okukala todhipe iikulya mbyono tayikokitha oohii opo sho tadhikakoka wuwape okudhilanditha nenge okudhilya , ohodhipe ano iikulya yokudhikokitha.

Opena omahala nga haga kala gena iinamwenyo, mu tovulu oku adhamo iinamwenyo yomaludhi ngaashi oonduli oto vulu okudhimona mo, ngoye otovulu okumona mo omiti , otovulu okumona mo kehe shimwe, kehe oshinamwenyo shi inoomona nale.

Moshilongo shetu omuna uudhila mbono hawu tuka mombanda nongele owa loloka ohaka lambele ngaa nee komuti ngono guli popepi nako tawu kala manga wa thikama hoka. Oko hawu vulu nokulala, oko hawu vulu nokukala wuli ethimbo alihe, onkene ohawu kala wuli komiti.

Ngaashingeyi aantu ohaya kunu iimeno yawo nelalakano ye yi landithe, opo aantu shi taye ya ya landa iimeno ya fale komagumbo gawo ya wape okukala ye na iimeno yawo, onkene omuntu oha longo iimeno ye.

Ngaashingeyi ohawu tuka mombanda e tawu ya wu ka nambele pokati kontumba nenge okoshitayi ke shi adha mpoka otaka nambele e taka kala ke li manga mpoka taka vululukwa ko ka tsikile natango nokutuka ka ka wape okunapanapa mpaka naampeyaka.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika mEtosha National Park . ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe oshinene, shina omakutsi omanene , omakondo omanene, ano ondjamba yoyene onene .

Moshilongo shetu omuna oowato nenge oombautu ndhono dha hongwa kaantu dhoku taaguluka omeya . Uuna omuntu gomwenyo itaa vulu oku taaguluka omeya omale onkene opuna okawato hono koku taagulaka kawape okuya kombinga ndjiya yomeya.

Moshilongo shetu omu na omithitu moka aantu haya ende, ihe ohapu kala ngaa pu na okandjila mpoka aantu ayehe haya ende. Okandjila haka kala ka yela, opo kehe gumwe a mone kutya mpoka opo hapu pitwa nenge opo hapu endwa.

Aakuluntu yamwe ohaya tekula iingulu , yo ngele yakoko tayeyi landithapo yidhipagwe yalandithe oonyama nenge ya landithe iingulu manga iishona, yo taya mono iimaliwa.

Ootate yopaife oya mona kutya ongeshefa ombwanawa ngele tolanditha iiyelelwa ngaashi yoohi nenge todhi tekula ngoye wu wape okukedhi landitha ngele dha koko . Oya mona kutya ongeshefa ombwanawa .

MoNamibia omuna oshigwanga shimwe shono shi ikalela. Oshigwanga shono shina omvula odhindji. Oshigwanga ihaashi si, shili osho ashike mombuga.

Moshilongo shetu omu na omahala moka mu na omiti ihaadhi monika kehe pamwe. Omiti dhi ikalekelwa dhi li odho adhike pehala lyontumba mpono hapu yiwa kwaa mbono ya hala okutalela po nenge kwaa mbono ya hala oku ka mona kutya eshito oli li ngiini.

Ngele owaadha omeya ga kaka ano oho kutha okayemele noka dhinditho, toyi pooha dhomeya, tokutha ko iinima mbyo yili kombanda yomeya, toyi kuthako nawa etoyi tula mokayemele, opo omeya ga wape oku kala ga yela.

Moshilongo shetu omu na omahala ngono gaha ithanwa oohotela, ngono ga tungwa nawa haga nana omeho gomuntu uuna to ende nande okokule e to kala wa hala oku ke ga talela po. Ohaga kala ge na iimeno ya ziza nawa pondje niipundi ya tulwa po nawapondje yokukaatumba nokudhengwa po kombepo.

Opu na omahala gamwe mpono pu na oofaalama dhoondjuhwa, hadhi tekulwa, hadhi pewa iikulya, hadhi pewa omiti dhi koke, e tadhi vala omayi. Omayi ngono ohaga ka landithwa nenge oondjuhwa odho dhi landithwe.

Omayoka ogo iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga. Omayoka oge na uuzigo, mbono shampa wa yi nande omolutu lwomuntu ngele a lika keyoka, otashi vulu okumu etela, ye a ka vule ngaa nande okusa molwa a lika keyoka.

Mongashingeyi aantu yopaife ohayayi pomahala ngoka haga talama omeya, ngaashi oondama, omafundja yaye yakakwate oohi yamone mo omwelelo nenge nditye yamone mo oohi dhawo yekedhi landithe yo yamone mo oshimaliwa shawo yiikwathe.

Omahala gamwe geli moshilongo shetu omawaanawa gena nokamundilo keli pokati, mpono aantu haye ya oku kuutumba e taya tula omulilo pokati, e to huuhulukwa ngele omuuvite uutalala nongele omwa hala okuya meni lyokatala tamu kakaatumba e tamu etelwa po shi shili po.

Moshilongo shetu omuna aantu haya landitha oonyanga . Mpono omuntu hoya wulande oonyanga dhoye wuka tule moshiyelelwa nenge wulande ngoye wukalandithulule natango kaantu yamwe yiilile. Ohayi ne pehala mpoka tapu oonyanga tadhi landithwa odhindji ngoye tolanda po dhoye.

Mofaalama yiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo oyindji ngaashi oondjamba, ndhono hashi silwa oshimpwiyu, tadhi pewa omiti dhikale dhina uukolele dho kaadhi kwatwe komikithi dha yooloka.

Aatalelipo mbo haya zi kondje yiilongo oha yeya moshilongo shetu yeye yatale nkene oshilongo shili. Oha yeya nee taye ke enda koondundu taya thaneke, taya tala nkene ondundu yili, taya tala nkene oomamanya geli.

Iikunino moshilongo shetu oyilimo oyindji nayi, nditye ano aantu oye hole iikunino. Miikunino yawo mono ohaya tulamo iimeno ya yooloka noya yooloka, taya vulu oku tulamo iihape, taya vulu oku tulamo iikwamboga, taya vulu oku tulamo iinima yomaludhi noma ludhi.

Aantu oyendji oyehole iimeno. Oha yayi nee yaka lande iimeno yawo kombiliha mpoka taya vulu okulanda yo taya monopo iimeno yawo yaye nayo komagumbo opo yakakale yena omagumbo taga monika nawa.

Mongashingeyi oodhila nadho ohadhi nambele pomeya, opo dhi wape okunwa omeya dho dhi wape okukala tadhi tuka nawa dhina oonkondo, no molwashoka odha nwa omeya, dha mona omeya. Dha mona omeya gomwenyo. Oodhila ohadhi kala momeya, odhi hole unene okukala momeya. Ngaashi dho oontokele odhi hole okukala unene momeya.

Ondunda yomwiidhi oyo yimwe yasimanekwa pashiwambo, mono hamu lala aakulupe nuunona nenge hamu lala oomeme mba opo yamono uunona uushona. Ano ohaya lala nee moondunda dhono dhoomwiidhi.

Mongashingeyi aantu opo ya wape okukonga iiyelelwa yawo ya ka wape oku ka lya momavumbo, ohaya kongo oonete ano taya yi moondama nenge .omilomga ya wape oku ka kwata oohi yo ya wape oku dhi landitha nenge ye kedhi ninge oomwelelo dhawo.

Momuthigululwakalo gwetu gOshiwambo otuna omahala mpo hapu pungulilwa iilya uuna aantu ya teya e taya yungula. Iilya ohayi tulwa nee miigandhi mono oshigandhi hashi siikilwa opo kaa mu ye omvula, hashi tulwa eloya kombanda tashi tulwa ondunda yomwiidhi opo shi gamenwe komvula.

Mongashingeyi ethimbo lyaanamapya taya teya omahangu gawo. Omahangu ogasimana oshoka ohaga eta uusila, ngele yegateya ohaye kegayungula, mono hayamonomo iilya e taya monomo uusila wawo wokukya.

Movenduka ohamu adhika omahala giikalekelwa ngono haga kala geli pooha dhomeya niipundi yatulwa po kaantu mba ta yeya okutalelapo ehala ndono yo yaka tuumbepo. Ohapu monika noondundu naamba yehole okuthaneka taya thaneke ehala nenge omeya.

Moshilongo shetu omuna omuthigululwakalo dhi ili nodhi ili. Ootate ohaya zala nee shiikolelela komithigululwakalo dhawo taya tumbu uudhimbo wawo taya tulwa iimona moothingo yo ohaya zala ike iipa ethimbo limwe nenge haya zala nenge uuna kemono yuuka komeho.

Opuna omahala nga haga nana omeho gaantu. Omahala nga gena oondundu . Omuntu shampa ashike nande okwa mono ondundu omwenyo gwe ogu uvite nawa ano okwa hala ashike oku ka talelapo ondundu ndjo. Eyi tale kutya oya thikamappo kuukwatya wuli ngiini, ondundu ndjono ano oyili ngiini.

Mongashingeyi aantu otaa etapo iikunino yawo moofaalama dhawo moka taa kunu iimeno yawo mono taakunu iikwakulya ano yawape okukuthamo sha nenge oshokulya nenge oshokulanditha opo yiwape okukuthamo oombongo.

Efundja olyo oshinima shimwe hashi etwa komvula hashi etelele oohi. Aantu ohaya kwata oohi opo ya mone osheelelwa nenge iimaliwa yo ku ikwatha oompumbwe dhawo.

Pethimbo lyo Corona aantu sho yali haya ka teka omeya goku iyoga koonyala, oyali ye hole oku zala uumaska, shaashi oya ningila kaaya kwatwe komukithi go Corona. Uumaska owali wa simana pethimbo ndyoka oshoka, aantu ka yali taya vulu oku taalelathana oshipala noshipala.

Opo wu tote po oshikunino nenge wu ete po oshikunino, owuna oku fula mevi, to tulamo iitenda, to tulamo evi limwe epe lyiimeno, to tekele mo omeya ga gwana nawa, opo wu vule oku tameka oku kuna mo iimeno yoye mbyoka tayi vulu oku yamo.

Iikunino moNamibia oyi li mo oyindji mono ha mu adhika iiyimati yomaludhi nomaludhi. Iiyimati mbyono hayi kala ya mena nawa lela, ya ziza nawa yo ya tiligana nawa mono aantu ha ye ya ta ya likola ko yo ta ya li.

Moshilongo shetu omuna omahangano haga pakele iikwamboga ngaashi omatama, ta yega pakele yo ye kega landithulule, yo aantu mbono taya landa ya wape natango oku ga landitha po ya monemo sha, onkene ohaya ningi omatama.

Ngashingeyi aantu opo yamone iipalutha nenge yamone iiyemo yawo oyatota po iinima yokuninga oofaalama dhawo nenge yokuningaiikunino yawo moka haya kun iimeno yawo opo yawape okumona mosha miimeno yawo mbyoka haya ningile miikunino nenge moofaalama.

Opo wu kale wu na oshikunino shoye shi na omeya ge li nawa, oto tula mo oopayipi, opo owala waa ihepeke wu ka tale omeya kopomba. Oho tula mo oopayipi dhoye mevi, ngoye to patulula ko, oopayipi tadhi kala tadhi zi omeya tadhi tekele iimeno.

Uunafaalama kawushi ashike woongombe nenge wiikunino, ahawe aantu ohayayi nokoondama ya tegelela omvula yi loke ,yo yakuthe oonete dhawo ya wape ya kakwatwemo oohi ya tameke oongeshefa nenge ya monemo iiyelelwa yawo yopokathimbo.

Moshilongo shetu omu na omahala ogendji ga yambekwa ngono haga nana aantu yokondje yiilongo ya wape okuya okuga talela po. Omahala ngaashi gamwe ngano ohamu adhika oondundu mo moondundu omu na iinima hayi vulu oku eta po oshimaliwa moshilongo ngaashi uuwe hawu adhika moka hawu fulwa mo.

Aantu mboka haya zi kondje yoshilongo, oye hole oku enda noshilongo taya tala omahala ngoka omape. Ohaya ende ne yeli miihauto yadho, taya tala ne , taya thikama yo taya thaneke evi nkenei lili, taya tala nkene uuyuni wa shitwa ku kalunga.

Mongashingeyi aantu oya pumbwa oku kala taya li iiyimati yomaludhi nomaludhi ngaashi ngaashi ngaa oostrawberry. Iiyimati yopaife otayi tu etele oonkondo momalutu.

Omuna ositola yoondjuhwa ndjono hayi landitha oondjuhwa dhawo, hayi tekula oondjuhwa ano hadhi kalandithwa mo. Aantu ohaye ya nee ya lande oondjuhwa dhawo uuna yahala ya ka landithulule nenge uuna yahala yakatekule wo nayo ohaye ya yalande mo dhawo.

Omeya ngano ga dhindwa omawanawa nenge nditye omeya ga yogwa omawanawa, opo aantu kaa ya nwe oombahiteli. Opo aantu kaa ya nwe omeya ga kaka omeya ohaga endithwa nee momashina e taga opalekwa.

Moshilongo shetu omuna oondama ndhono hadhi kala dhina omeya hadhi talama pethimbo lyomvula nenge nditye hadhi udhithwa komvula. Hamu kala munaoohi mono aantu hayeya yekedhi kwate nohayedhi ningi omuelelo.

Aawambo oye hole okulongitha omatiti ngono haya tula iiyelelwa yawo ngaashi oondjuhwa. Shampa ya teleke ondjuhwa ohaye yitula metiti oshoka etiti olya simana moshiwambo.

Aantu yo paife ngele taya ningi iikunino yawo oha yeyi tula ominino mevi ndhono hadhi zi omeya uuna ngele iimeno tayi tekelwa . Ominino ndhoka odhili nawa oshoka itadhi mana po ethimbo lyomuntu aka teke omeya eteya atekele iimeno oha patulula owala opomba omeya taga tameke oku enda.